Doya wani nau’ine na abinci wanda ake samun shi a yankin afirika ko kuma asiya. Ana noman shi a yankin afirika ko kuma asiya. Ana noman shi ne a cikin ƙasa ta yanda idan ya nuna ya isa a girbe shi ake haƙa ƙasa a ciro shi kamar yanda ake haƙo ƙasa ciro dankali. Suna kama da dankali ta ciki wajen ɗanɗano da kuma wajen launi. Amma a bayan su akwai bambamci sosai. Bayan doya ko a ce wajen doya yana da kaushi kaushi, sannan kuma yana da launi na ƙasa ƙasa ko kuma toka toka. Amma cikin doya akan same shi da launin fari, ko kuma launin ɗaurawa ɗaurawa. Yana da tauri a ɗanyensa amma idan aka dafa shi yana da laushi, kuma yana da ɗanɗanon zaƙi zaƙi haka ba sosai ba. Sannan doya tana daga cikin jerin abinci masu gina jiki. Ana sarrafa doya ta hanya da dama, kamar a dafa ta ita kaɗai a cikin ruwa kawai a ci ta da miya ko wani abu, sannan ana dafa ta a daka, wanda ake kiran hakan da sakwara.

Rain or shine ba jimla ce da take Magana lallai a kan yanayi ba ana amfani da ita a matsayin karin magana wanda yake nuna azamtuwa ko himmatuwa ko dagewa a kan wani abu da za a yi ana iya ba da misali da shi a kan alaƙa, ko dangantaka ta soyayya. Idan ana so a nuna cewa wa’innan mutane da suke soyayya da juna ko suke ƙaunar juna ba za su taɓa rabuwa da juna ba har abada ko a ce har ƙarshen rayuwarsu. Ko kuma ɗaya daga cikinsu ya yi ƙoƙarin ganar da ɗayan cewa zai kasance tare da shi har ƙarshen rayuwarsu. Ana amfani da wannan karin magana domin tabbatar da irin wannan dangantaka ko alaƙa. Sannan ana iya ba da misali da wannan Karin maganar a wajen wani taro da za a yi ko wata hidima da za a yi, ta yanda za a nuna cewa wannan taron ko wannan hidimar ba ya da makawa, babu makawa sai ya faru. Ruwa ko iska ba za su hana a yi wannan taro ko wannan hidima ba. ana iya ƙara misali da wannan Karin maganar a kan aiki, aikin yi kamar irin mutane wanda ba sa wasa aikinsu. Idan aka ba da misali akan da mutum akan wannan karin maganar ana nuna kenan yana me? Yana kula da aikinsa duk rintsi duk wahala bay a wasa da aikinsa. Han yana nufin mutum ne shi mai jajircewa wajen aikin shi, idan ba dole b aba abun da zai hana shi zuwa wurin aikinsa ko yin aikinsa yanda ya kamata.

A gargajiyance idan za a yi sussukan shinkafa, manoman yankin karkara ko manoman yankunan karkara suna tattara shinkafar da aka girbe a jikin karan ta ɗauri ɗauri a rinƙa buga ta a wuri mai tauri kamar dutse, ko katako mai faɗi domin ta rinƙa zazzagowa daga cikin karanta. A wasu kuma yankunan sukan yi amfani da dabbobi kaman shanu su rinƙa tattaka shinkafan da aka baza a ƙasa. Za ai shinfiɗa amma sannan a baza ta a ƙasa, a samu dabbobi kaman shanu su rinƙa tattakawa domin a raba ta daga jikin bawon ta. Hakan yana taimakawa wajan rage ko sauƙaƙa farashin wannan sussuka tare da cewa yin amfani da wannan tsari na gargajiya yana da irin nasa rashin amfanin. Kamar wahalar aiki saboda aikin ƙarfi ne da kuma cin lokaci, sannan da kuma asarar shinkafan da za ta farfashe a sanadiyar hakan. A zamanance idan za a yi sussuka, ana amfani da na’urori wanda aka ƙera su musamman domin yin sussuka, sannan yin amfani da waɗannan na’urori da aka samar domin yin sussuka yana sauƙaƙa aiki, sannan kuma yana samar da saurin yin aikin, da kuma taƙaita asara, sannan kuma da samun wadataccen amfanin gona.

Drone maning ma'ana sarrafa jirgi ko jirage marasa matuƙa ko mara matuƙi tare da cewa ana danganta su da sunan jirage marasa matuƙa ko kuma jirgi mara matuƙi. Duk da haka suna buƙatan sa ido da lura na ɗan Adam domin gudanar da ayyukan su kamar kewayawa, lura, sa ido, da kuma aiwatar da manufa. Sarrafa jirage marasa matuƙa ko jirgi mara matuƙi ya ƙunshi amfani da na’urar sarrafawa daga nesa, ko kuma tsara shi akan yanda zai sarrafa kansa, yin amfani da na’ura mai sarrafawa daga nesa na nufin ajiye wani ma'aikaci yana sarrafa jirgin mara matuƙi daga wuri mai nisa ta hanyan amfani da allon taɓawa. Tsara jirgi mara matuƙi a kan kulawa mai zaman kanta yana ba shi daman sarrafa kansa ta hanyar amfani da AI ko GPS amma duk da haka yana buƙatan kulawa irin ta ɗan Adam idan an samu akasi, ko matsala, ko kuma aka samu gano cikas ɗin da ake buƙata, sannan yana buƙatan kulawa ta ɗan Adam idan aka samu gazawa ta batir ko makamancin haka.

Noman dankaliwani muhimmin noma ne da ake yinsa a duk faɗin duniya. Kasancewar dankali abinci ne mai yawan alfanu kama daga gina jiki, da sauran su. Sannan yana daidaita da yanayi daban daban. Dankali yana bunƙasa a cikin yanayi mai sanyi, mafi kyawun zafin yanayin da yake buƙata shi ne daga digiri goma sha biyar a ma’auni Celsius zuwa digiri ashirin a ma’aunin Celsius. Tsananin zafi zai iya rage yawan da za a samu a cikin ƙasa, yayin da tsananin sanyi kuma zai iya lalata tsiron. Dankali yana bukatan cikakken hasken rana domin girma mai kyau, sannan yana amfani da yanayin sanyin dare domin haɓɓaka cigaban dankalin da ke ƙasa. Dankali yana son ƙasa mai danshi, mai wadatan ƙwayoyin halitta. Noman dankali yana buƙatan kasancewa a madaidaicin danshi a kowane lokaci, musamman lokacin samuwan amfanin da ke ƙasa. Sannan duk da cewa yana buƙatan danshi, yawan ruwa na iya haifar da lalacewa.